Meeshaan waxa yaalo afar boorso midabkooda waxay kala yihiin buluug maar, gaduud, qahwe, darey, waxayna yaaliin meel bannaan ah.

Meeshaan waxaa taalo koosto cagaaran waxay taalaa meel banaan ah.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo jiif midabkiisu waa qaxwi iyo garee, go'a sariirta saaran waa cadaan, hal barkin ayaa taalo mutuleelkiisuna waa cadaan.

Meshan waxyalo caag madow waxa kujiro koor io labo dhegod io faranti midabkode waa dahbi waxeyalan mel banan

Meshan waxaa talo qoor wexey ledahay koor laba fure midabkeedu waa dahabi meshay talo waa meel banaan

Meeshaan waa iskuul waxaa fadhiyo wiilal waxay wataan dhar jaale ah, hal wiil ayaa shaati cadaan ah wato, warqado ayaa horyaalo iyo qalimaan.

Meeshaan waa jiif ayaa yaalo midabkiisu waa garee, daahmanka kuxiran waa cadaan iyo dahabi, mutuleelku waa garee.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo fadhi waxaa kuxiran daahman midabkoodu waa cadaan iyo fiyool, fadhigu waa fiyool, labo kursi iyo barkimood, miiskuna waa cadeys.